Ngekuti hosha dzinodzikisira mashandire emwiri yedu uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana-siyana munyika umu tinokurudzirwa kuti tiende kunoramba teiongororwa maererano nehosha idzi.

Chino konzera hosha kazhinji kazhinji hu tachiwana hunobva kwaka siyana siyana uye hu tachiwana uhu huno konzerwa nge nzira dzaka siyana siyana uye huchi konzera hosha dzaka siyana siyana.

Zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosise kuvhenekwa kana kuti kuongororwa nemadhokodheya kuti vaone kuti hosha iyi ingade kurapwa ngechiinyi chemene-mene iye kukasire kurape hosha kuti munhu asarwara.

Hosha chiro chakashata maningi kuutano hwemuntu hino chiri chiro chakashata kudaro chinoda kuongororwa kakurutu asi izvi kuti zvibudirire hunge zvipatara zvakona zviri padhuze.

Mazuwa anaya utano hwakakosha pamuntu, uye utano ndokurarame kwemuntu. Utano hunokwanise kuoneka kubudikidza ngekugeze maoko, kurye chikafu chinodziya kana kugeza chaiko kunope muntu utano.

Utano hwakakosha pamuntu uye utano hunodiwa pamuntu kuti akwanise kurarama zvakanaka uye utano kuti huongororwe kunofana kunge huri pajekerere uye tisingahambi mumango wakakura kuti titsvake kuongororwa.

Utano hwakubatikirwa nevantu vazhinji uye ndau dzekuongororwa utano hwedu dzawanda dzekuti unokwanisa kudziona mumataundi, kumakanyi kana kuti pari hapo pamungadai muri.

Kushamba nyara kwakakosha kunokuridzirwa ngeveutano kuti tigare takashamba nyara tirwise zvirwe zvkadai nekorera kana mundani.

Mazuwanaya tinoona kuti peshe peshe pawaguma unokwanisa kutoona patori necbhupatara kana kuti pane nzvimbo yekuti unokwanisa kuwongororwa mayererano nematenda awunenge weizwa kana kuti kuwongororwa nehutachiwana hwakasiyana.

Nenyika yatakurarama mazuwano takuona kuti vanoita zvekuvheneka nezveutano vawanda mazuwank uye vamwe vakuzviita pajekerere uye vasingabhadharisi mare uye vamwe vanoitawo zvekubhadharisa mare zvichisiyana kuti unoda kuwongororwa zvakadini.

Zviro kwazvo ndinoti hutano wemuntu hwakakosha pakuti hunofana kuzikanwa nguwa ngenguwa kuitira kuti muntu asazoita hosha nguwa yakareba ngekuti inozonesa kurapa kuti muntu apone.

"Ngeizvozvo ndinoti, utano hwemuntu wega wega unogare panyika panapa unofane kuzikanwa naye muntu ena uwowo uye zvakakoshera kuti muntu aziye kuti ungadai egara ngehosha iri."

Zvemene mene muntu unisise kuti peshe panenge aguma pange panenge zvibhedhlera kuti akade kurapa hosha yaanenge aizwa akwanise kurapiwa hosha ndiwona mukuwo iwowo

Nyika yatakurarama nyamashi zvekakosha zvemandorokwati kuti munhu asise kunge aine paanokwanisa kuwana mutombo padhuze nepaanogara kana kuti padhuze nendau yaanogara.

Utano hwendxondo hwakakosha pakuti muntu unoziya pewakamira. Uye hunoita kuti vantu vakwanise kugarisana zvakanaka muntaraunda, pasina kupopotedzana kana kuchayana.

Hutano hwakakosha kunyanya hutano hwepfungwa. Hutano hwepfungwa hunoita kuti muntu nyangwe eyienda kubasa akone kushanda basa rake zvakanaka, nekuti anenge ainepfungwa dzakagadzikana.

Utano hwenxlondo hwakanaka kuti huvhenekwe nguwa ngenguwa sezvo unotadziswa kunge wakanaka kubudikidza ngezviro zvinoita kushushikana kwemoyo kana nhamo chaiyo inotadzisa munhu kuti ave nehutano hwakanaka hwenxlondo.

Utano hwendxondo hwakakoshera pakuti tinoziye kuti munthu uyu unorwara ngendxondo uye zvinoite kuti tigarisane muntharaunda zvakanaka ngevamweni izvi tinozvikurudzira kuti vanthu vavhenekwe utano hwendxondo.

Hutano hwendxondo hwakakocha kuti muntu akwanise kushanda zvakanaka neamweni kumushando kwaanenge eishanda. Kana kuti muntaraunda yaanenge eigara nguva dzeshe. Izvi zvinobetsera kuti muntu akone kugarisana ngeamweni zvakanaka.

Hutano hwenharaunda hwakakoshera pakuti unokwanisa kudzivirira hosha dzakadai ndiana korera hosha dzemundani uye hosha dzinobve mumvura.

Kana paite denda kana kuti dambudziko varwere vanoenda kuzvipatara zvidiki kunoongororwa kuti utano hwawo chinyi chanetsa uye zvakakoshera pakuti munopiwe mutombo unorapa denda rinenga rasanganiwa naro.

Muzvipatara atifaniri kupinda teirya kurya kana chikafu kana kupinda neana adiki diki sezvo zvinozozi ana anobatira hosha dzakasiyana siyana kubudikidza nekupinda muchipatara.

Muzvipatara munosise kugara makahlamburuka kuti tisaita zvirwere uye mawindo anosisira kugara akavhurika kuti mhepo ipinde.

Nheya indau dzekuti muntu akanzwa nyama dzake dzeipanda ayende kuno vhenekwa ndiana madhokoteya kuti asise kupiwa mitombo unoenderana nekuti nyama dzake dziri kupanda zvakadini.

Bhedhleya inzvimbo yokuti muntu unosise kuenda ukanzwa nyama dzako dzeipamha kuti ukwanise kubetserwa nemadhokodheya madhokodheya Aya andokubetsera ndokuvheneka ngazi yako kana ngekukupa mutombo.

Ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kuti muntu uende kuzvibhedhleya kunopuwe mutombo unoerengana nehosha yaunenge weizwa apapo uye madhokodheya anosise kukuvheneka ngazi yako.

Zvibhedhleya indau inokurudzirwa kana muntu ukazwa nyama yako yeipanda mativi eshe. Uku kuzvibhedhleya unoongororwa kana kuvhenekwa maererano ngehosha yaanenge weizwa kuti uzowana kupuwe mutombo.

Zvibhedhleya inzvimbo yekuti muntu ukazwa nyama dzako dzeipanda unosisa kurumba wakaendayo kuti unovhenekwa ngemadhokodheya kuti ngazi yako aina hosha here izvi unosisa kupuwa mutombo wekupuwa kuti upore.

Ukazwe nyama dzeipanda mativi eshe emwiri unosise kuti muntu uende kuzvibhehleya kunopuwa mutombo kana kuvhenekwa kuti chinga chini icho chakonzerese kuti nyama dzipande nguwa dzeshe.

Muzvibhedhlera muno vhenekwa ngazi dzevantu veshe zvisinei nekuti muntu wakura maitirei izvi zvakanakira pakuti muntu unokasira kuvhenekwa maererano ngengazi yake uye hosha dzingadai dzeida kumurwisa.

Zvibhedhlera zvinowanikwa peshe-peshe mumuganga mwatinogara uye zvibhedhlera zvinokurwadza kuti muntu akazwa nyama yake yeipanda unosise kuendeyo kunopiwe mutombo wekuti amwe.

Chakakoshera mazuwa ano anyamashi atakurarama tikatarise muzvivhiti -vhiti zvedu tinoona teifundiswaa maererano ngeutano hwemene hwedu, uye tikaerenga mumapepa nhau tinoona teifundiswa he maererano ngezve utano hwedu.

Chikora chakanakira pakuti munofunda zviro zvakawanda zvakadai ngeutano hwemene. Mbune vantu vanotoziye kuti izvi ndakazvifunda izvi, hosha iyi ndakaifunda honzero yacho ndakaifunda. Saka ndozvakanakire chikora.

Mumiganga kwatinogara tinofundiswe kuti tinochengetedza sei utano. Tinofundaswa futi kuti utano hunochengetedzwa nekushamba nyara, kuti dzirambe dzakachena tabve kunoshandise chimbuzi.

Mu zvikora kana kuti kanyi tino sangana ne vantu vano fundisa ma ererano nezve utano izvi zvaka koshera pakuti muntu mbune uziye ma ererano nezve utano hwako.

Ngekuti muntu ararami ngechingwa chete asi muntu unofanira kurarama ngekuvhenekwa ngazi yake, izvi zvinosisira kuti muntu gore negore ambosvikawo kuzvibhehleya kuti aende kovhenekwa pamusoro pengazi yake.

Tikaringira vantu vazhinji avakoni kuzvibatikira ngezveutano hwavo .Izvi zvinoda kuti vantu vazhinji vafundiswe zvemene -mene, zvinoitika pamwiri dzavo nezveutano hwavo ,uye vaziye zvinoitika mungazi mavo.

Zviro kwazvo muntu wega wega unofana kuziya mairirano ngezveutano hwake uye muntu unofane kusisa kuziya kuti mazino anokweshwa nguwa ngenguwa kuitira kuti mazino ake asaora.

Muntu anosisa kuti aziye maerero ngehutano hwake uye kuti hutano hunochengetedzwa sei pamuntu kuitira kuti arwise hosha ingadai iri pamutumbi wake

Zve mene mene muntu uno sisire kuziya maringe ngezve hosha dzingadai dzeyi tapurirwana kubudikidza ngeku batane nyara kana kubudikidza ngeku shandisa chimbuzi ukasazo geze nyara izvi zvino budikidza ngeku dzidziswa mu ndau.

Kudai nyika ino yatikurarama nyamashi tinoona kuti tikavheneka muzvibhedhleya tinoona kuti vantu vanofundiswa maringe ngehosha dziriyo mazuwa anaya izvi zvinoita kuti muntu aziye hosha yaarwara nguwa iripo.

Kufunda pamusoro peutano zvakakoshera kuti muntu unogara weiziya maerano ngengazi yako kuti yakamira sei uye maererano ngekuti pane hosha ere pamusoro pemutumbi wako.

Zvirokwazvo muntu chaiye chaiye anosisa kunge eyiziya maringe ngezve utano hwake kuti ngazi yake yakaema sei izvi zvinosisa kuti muntu aziye hosha ingadai iri pamutumbi wake.

Eya vantu vano sisa kuziya maringe ngezve utano nguva dzeshe dzavanenge vari mu ndaraunda yavano gara uye vantu vano sisa kunge vei fundiswa maringe nge zve hosha dzinga dai dzine mukurumbira maningi .

Utano wemuntu njee wakanakira pakuti muntu unosise kutariswa kana kuvhenekwa maererano ngeutano wake nguwa ngenguwa kuitira kuti hosha isazomubata zvine simba.

Igwinyiso remene-mene kuti muntu unofane kusise eiziya maererano ngeutano hwake, uye kuitira kuti muntu aziye kuti unorarama ngehosha yakadini. Izvi zvakanakira kuti muntu unokasire kupona kana abatwa ngehosha.

Shuva zvemandorokwati muntu unosise kuti aziye maringe ngezveutano hwake nguva dzeshe. Izvi zvakanakira kuti muntu agare akagadzirira kuti hosha isamujairira.

Kana nyama dzikadzimba muntu unosisira kuenda kuchipatara koongororwa kuti chiinyi chinenge cheitora nzvimbo mukati mwenyama dzake. Izvi zvakakoshera pakuti ukasire kupona hosha isati yakukurira.

Zvipatara zvizhinji zvane zvikwanisiro zvekuti muntu akarwara nehosha hombe unokwanisa kuwata pachipatara pona apapo eibetserwa eipuwa mushonga.

Zvipatara zvinonyanya kuwanika maumataundi uye zvipatara zvizhinji zvakachipa kuti vantu vakwanise kuona veirapwa madenda avo. Zvimwe zvipatara ndezvemadhogodheya vona pachavo kuti vakwanise kurapa vantu kusiri kuzvipatara zveruzhinji.

Kune zvipatara zvinogara vantu vanenge vasina pfungwa dzakanyasa kukwana uye vantu vanenge varwara ngematenda akasiyana-siyana.

Nekuti zvipatara zvawanda mazuvano vanhu vanosisira kuve veienda kuzvipatara kunovhenekwa uye kunoongororwa maererano nezveropa ravo. Kuti vaonekwe kuti hapana hosha here kana denda richada kuzosimuka.

Ndau dzatinoende kunorapwa zvirwere kuzvipatara, kunoendwa wakabata bhuku kuti uzokwanise kunyorerwa zvaunenge weizwa kana hosha yawabatwa ndiyo uye muchanyorwa mutombo waunofane kumwa.

Zvipatara tinozviona mumataundi uyezve zvipatara zvinotibetsera kuti tikwanise kurapwa pajekerere zvimwe zvipatara zvinodhura kuti vandu varapwe asi zvimwe zvipatara hazvidhuri kuti vanhu varapwe.

Kuzvipatara tinoona vantu vakasiyana siyana muzvipatara patinoenda korapwa hosha dzedu uye vantu vanouya kubudikidza ngematenda akasiyana siyana avanenge veizwa.

Muzvipatara zvikuru kunokwanisa kugara vayani vanenge vakaemera vana mazvikokota tingamboti ana nazvikokota emaziso. Kuti vazoona kuzorapwa, uye muzvipatara umu vaya vane hosha dzati kure vanokwanisa kugaramwo.

Kuzvipatara, kwaane ndau dzekuti, muntu warwara zvemene-mene, unokwanisa kupuwa mibhedha wekuwata. Izvi zvinoitirwa kuti vanamazvikokota varambe veizomuona ,nguva dzeshe.

Hosha kazhinji-kazhinji ikakurisa unokona kupuva pekuvata kuchipatara kuti varambe vakakuringira veiona kuti hosha yako inodzikira ere. Vanonga veikupa mutombo kuti urapike uriyo.

Vantu vekuma thaundi kwane kwekuti tinokwanisa kundoongororwa maererano nezveutano uye nzvimbo idzi dzakagadzirirwe muntu weshe kuti akwanise achadetsereka munharaunda.

Zvichisiyana ngekuti denda rarwara muntu rakadii vamwe vanoenda kuzvipatara zvihombe kunopuwe mitombo vamwe vanoenda kunoona anachiremba kunohloyiwa pamusoro pedenda ravanenge vasangana naro uye kunopuwa mapirizi.

Ngeumweni mutoo kuzvipatara kunonekwe motokari dzinoenda kotakura anhu anenge eirwara munzvimbo dzakasiyana -siyana. Idzi motokari idzi dzinokwanisa dzinodetsera uyu anenge aita hosha yakanyanya.

Ngeumweni mukuvo kana muntu akarwara unosisira kuenda kuzvipatara kuti anopuve mutombo. Kana kunoringirwa kuti chiinyi chingadai cheikonzeresa hoshayo.

Kuzvipatara kunoindwa nevanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vanhu vanoenda kuchipatara vanenge veienda kunoona hama dzavo dzinorwara nematenda akasiyana-siyana. Uye kuendesera vari kuzvipatara chikafu.

Muzvipatara tinoona vashandi zvakasiyana siyana vanoita mabasa akasiyana siyana kune vanoita zvekuringira varwere, kune vanoita zvekutsvaira, kune vanoita zvekuoa vanhu mutombo uye vachishanda pazvipatara ipona apapo.

Ndau dzakadai nezvipatara uko ndiko kwatinoonekwa vantu teienda kuti tinoongororwa maringe ngezveutano hwedu uye maringe ngehosha dzingadai dzeitinesa. Izvi zvakakoshera kuti tiziye ramangwani redu.

Zvibhedhleya zvirimwo mumataundi kana mumanharaunda mwatinora tiri. Tinokurudzirwa kuti muntu vega-vega aende kuzvibhedhlera kunovhenekwa maererano nengazi yake kuti ine hutano ere.

Zvibhedhlera zvemumataundi zvinenge zvine ana mazvikokota kana kuti madhokodheya akafunda maringe ngezveutano . Madhokodheya aya anope mutombo dzakasiyana siyana nekuti muntu wazwe hosha yakadini.

Zvemene mene zvibhedhleya munooneka antu anoziya pamusoro pezvibhedhleya izvi zvakanakaira kuti unorapwa maringe ngekuti hosha yaunozwa yakaema zvakadini uye inopanda zvakadini.

Muu mumataundi kana kuti kukanyi kwakazare mabhodhleya awo ekuti vantu vakone kurapwa pasina mutuso Kana pane mutuso zviri pajekerere ngaantu ane ruziwo ngezveutano.

Gwinyiso ungave warwara ngebesha kana kuti chiinyi chingange cheinesa nyama dzako dzeipanda tinokurudzirwa kuti vantu vaende kuchipatara nguwa iripo ngekuti mukuwo wakakosha kuti ukasire kuvhenekwa pamusoro pezvaunenge weirwara ndizvo.

Zvirokwazvo, zvibhedhlera zviri peshe-peshe mumataundi kana kumakanyi kwedu kwatinogara, kuitira kuti vantu vakwanise kurapika pamusoro pehosha dzavanenge vachizwa, pona apapo.

Zvibhedhleya nzvimbo yekuti muntu akazwe kuti nyama dzake dzopanda unosise kuendeyo kuti aende kundovhenekwa ndiana dhogodheya asise kupuwe mutombo.

Zvipatara zvihombe kana zvidiki zvinokwanise kushaye mutombo zvonyora magwaro kumuntu unenge eirwara kuti aende kunotsvake kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Kana mutombo ukashaikwa muzvibhedhleya dhogodhera unosise kunyore tsamba yekuti muntu aende kootenga mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo. Izvi zvakanaka maningi ngekuti muntu ahashayi mutombo wekuti aende kunorapwa ndiwo hosha yaanenge eizwa.

Kune dzimwe mitombo dzokuti muntu unoyita zvekuyisirwa kana kubayirwa, kubudikidza ngekuti unenge usingachakwanisi kumwa mutombo wona uwowo, dzakadayi ngemitombo dzemarwadzo, unokwanisa kuyita zvekupfekerwa.

Chimweni chechiro chinoitika panyaya dzehosha, kune hosha dzekuti muntu adzikwanisi kurapika nemutombo wekumwe mapilizi asi mutombo wekubaira saka ana mazvikokota vanokupa apapo.

Mitombo yatinoona kuzvipatara inorapa zviro zvakasiyana siyana kune mitombo inorape mapundu emukanwa kana inorape mapundu emundani zveisiya nekuti hosha yemunhu yakadini.

Chimwe chinoitika muzvipatara ndechekuti munthu akaonekwa kuti une hosha vanoongorora kakanyanya veishandisa zvikwanisiro zvavo zvavanenge vanazvo uye zviburwa zvemo vanozozviongorora futi.

Muzvipatara kune uko kunowongororwa zvirwere zvakasiyana siyana uye uku kunowongororwa kuti vana mazvikokota vave negwinyiso kuti vazive kuti chirwere ichi ndechiri.

Zvakakoshera kuzvipatara mazuva anyamashi ngechekuti kuzvipatara kwaane zvikwanisiro zvinokwanisa kuongorora kuti utano hwemuntu kana kutsvakurudza hosha yemuntu.

Hosha ikaonenka mumwiri mwemunhu aingangozi ihosha inoda kuvhenekwa kuti inase kuzikana kuti ihosha yakadini izvi zvinooitwa muchipatara ndiana mazvikokota veishandise zviro zvinokwanise kuone kuti ihosha yakadini.

Hosha dzizhinji dzinoonekwa kubudikidza nekuvhenekwa. Kuti uvhenekwe, unofane kuende kuchipatara uko kwaunovhenekwa nanamazvikokota, veishandisa zvikwanisiro kana kuti muchini dzinovheneka.

Chakanakire mitombo inogara makasiyanasiyana kuitire kuti mutombo uyu unase kushanda pahosha yainenge yakagadzirirwa. Uye mitombo inosise kugara panotonhorera kuti ishande zvakagwinya.

Kudhaya kwemene apo hosha payayionekwa ngemaziso, zvinezvi muzvibhedhleya mane midziyo yekuti muntu unokwanisa kuvhenekwa ngazi yako ,kubudikidza nemidziyo iyi.

Muzvibhedhlera mane midziyo Yekuti muntu unokwanisa kuvhenekwa ngazi Yako woonekwa kuti hosha ingaonekwa iri mauri inodininuye hosha yona iyoyo ingarapika zvakadini.

Mu zvibhehlera tino ongororwa ngazi yedu kana ku vhenekwa ngazi ngekuti vanenge veida kuona kuti muntu unenge ane hosha yakadini izvi zvino budirira kubudikidza ngekuti vanenge vane zvidziyo zvino vheneka ngazi.

Iginyiso remene unoona kuti ukahamba kuende kuzvipatara vanoringire ngazi yako kuti haina utachiona ere. Vakaona kuti haina utachiona vanokusiya kuti ukotoke kanyi asi vakaona une utachivana vanokupe mutombo.

Zviro kwazvo kuma bhedhleya mazuva anaya anyamashi ataku rarama kune zviro zvaka siyana siyana kana kuti mudziyo yaka siyana siyana iyo ino shandiswa ku vheneka ngazi redu kana taite hosha.

Mazuwa anyamashi chakanakire kuende kuzvibhedhleya unovhenekwa ngazi yako kuti muntu unenge weizwisei izvi zvakanakira kuti madhokodheya maererano nekuti unehksha yakadii.

Varumbwana vanoda kuongororwa kwakasimba, uye zvakakoshera kuvaongorora ngepekuti tinokwanisa kuona hosha dzakasiyana siyana isati aenderera mberi.

Zvakanakira kuziya utano hwevarumbwana ndechekuti tiziye hosha dzinobata varumbwana vedu kuitira kuti mangwani vakamuka veirwara tinokwanisa kuvapa mitombo yekurapa vana.

Utano hwe ndumure hwakakosha uye zvinokurudzirwa kuti ndumure dzirambe dzeienda kunowongororwa masvondo ega ega kuti dzioneke kuti adzina ere matenda.

Zvakakosha kuti mhandara dziziye kana kuti vakadzi vaziye pamusoro pehosha dzinobata ana adodori. Hosha idzi dzinosiyana siyana kubudikidza ngemwana uye ngezera remwana.

Ngeumweni mukuwo zvakanakira kuti madzimai, ndombi dziziye pamusoro peutano hwevarumbwana kuitira kuti vakabatwa ngehosha vazoziye kuti ihosha iri.

Tikaringira kumakanyiyo kwatinogara kana kuti kumbuzi kwedu. Tinotarisa teiona kuti vantu vanosisa kuziya maererano ngeutano hwevarumbana, uye ngehosha dzinobata varumbwana.

Varumbwana vanosisa kuvenekwa ngazi yavo pamukuwo pamukuwo kuti vasabatwa ngehosha dzinobata varumbwana uye vagare nyama dzawo dzakagwinya kwemene mene.

Kuti dzidza rikure vana mai kana vakadzi vanosisa kuti vazive pamusoro pehosha dzinobata vana vavo izvi zvinoita kuti varumbwana vasafa kubudikidza ngekukurirwa nehosha.

Vane varumbwana vanosise kuti vaende kuzvibhedhleya kunovhenekerwa hosha dzinenge dziri muvana kana kunofundiswa ngehosha dzingadai dzeibata vana vedu. Izvi zvakakoshera pakuti vana veizoziva kuti zvirwere zvingadai zveivafusha ngezviri.

Utano hwevarumbwana hwakakoshere pakuti vabereki vanofana kuhuziya ngekuti varumvanobatwa ngehosha dzakasiyana siyana saka vabereki vanofana kunda pamusoro pezveutano.

Ngenyika yatakurarama mukore wanyamashi, taakuona kuti hutano hwakukasira kuoneka kubudikidza ngemidziyo yataanayo, kana kuti midziyo inooneke kuzvipatara, ichishandiswa ndiana mazvikokota.

Munyika yatinorarama nyamashi, tikaringira muzvipatara, tinoona kuti, pane izvo zvikwanisiro zvatinoona muzvipatara, zvinoringira utachiona kana kuti hosha, mukati mwemwiri dzeantu.

Mune dzimwe nzvimbo kana kuti muma taundi makuru kune zvipatara zvine zvikwanisiro zvinovheneka matenda akawanda uye zvipatara izvi zvinoshanda kuburikidza nemari yaunenge uinayo.

Pamaererano nezveutano chakaitakungatei munhu unoita mapundu kana kuti mota tikaenda kuzvipatara kana kuti mhatso dzinorapa zviro zvakadai ngeizvozvo anokwanisa kuita zvekucheka pabundu racho osonwa kuvhara kuti zvirwere zvisasapinda.

Zvanakira mazuva ano anyamashi atakurarama tinoona kuti kuongororwa kweutano kwava pajekerere uye hapasisina kubirira kana kufungidzira asi kubudikitsa nemidziyi yaamuzvipatara zvakuoneka pajekerere.

Tinokwanisa kuchengeta mitombo iyo yavakugadzirwa mazuva anawa inofana kusisa kuchengeterwa munzvimbo dzinotondorera uye munzvimbo dzakachengetedzeka kuti mitombo irambe yeishanda.

Zvirwere zvinosiyana-siyana, asi kukaita zvirwere zvemakumbo, munhu unokwanisa kutsvakirwa chekuti agare kuti azokwanisa kushandisa eyihamba, Kana kuti muntu unotsvaka chimweni chiro chekuti akwanise kuhambisa.

Nyika yanyamashi yataakugara tinoona kuti zviro zvinobatsiridza vantu vari pamatambudziko akasiyana siyana Zvawanda uye zvinobatsiridza ana mazvikokota ehutano zvawandazve.

dzimwe mitombo dzekuti munhu achakwanisi kumwa kubudikidza nedenda kuti rinenge rakurisa saka muntu unoite zvekubairwa mutombo pangaa panyara ,kubairwe mutombo kuti akwanise kuone simba.

Mazuva anyamashi takuona kuti muntu ukaenda kuzvipatara unosangana nanachiremba vokuongorora ropa rako. Kubudikidza ngezvikwanisiro zvavakushandiswa mazuva anaya muzvipatara. Izvo zvinokwanisa kuona kuti hosha iri pamuntu yakamira sei.

Mutombo inosise kugara mwakasiyana kuitire kuti muntu asasanganise mutombo dzinorapa zvakasiyana uye mutombo inofana kuiswa munotonhorera kuti irambe yeishanda.

Mudziyo dzinoshandiswa muchipatara idzo dzinoongorora kungava kupisha kwemwiri, kana kuona kuti muntu unehosha yakadini uye hosha iyi yanemazuva manganani, iripamuntu.

Ngekuti nyika yatavekurarama mazuva ano kwaane zvikwanisiro zvakawanda. Zvikwanisiro izvi zvinokwanise kushandiswe muchipatara mwemene kuti zvititarise, zvitiringire matenda edu etinenge teirwara ndiwo.

Mitombo inouya nenzira dzakasiyana-siyana. Kune imwe mitombo dzinoite zvekuzorerwa, kune idzo mitombo dzinoite zvekumwiwa, kune idzo mitombo dzinoite zvekubairwa. Dzinouya nemhando dzakasiyana-siyana.

Mitombo yanyamashi izhinji inochengeterwa munotonhorera kuita kuti inyase kushanda zvichisiyana nekuti wapuwe mutombo wakawanda sei uye unoda kugara mazuwa manganai.

Muzvipatara mwaane zvikwanisiro zvinokwanise kuratidza muntu panodzimbe nyama dzake izvi zvinenge zveita basa rekuvheneka, kuvheneka utano hwemuntu.

Ngekuti kune hosha dzisingaoneki ngemaziso. Saka kuzvipatara kwona ikweyo kune midziyo inoshandiswa kuvheneka zvirwere zvisingaoneki ngemaziso chete.

Mu zvipatara mane zvi kwanisiro zvekuti tino kwanisa kuona hosha inenge iripa muntu ku budikidza nge midziyo dzaka nasirwa zvona izvozvo uye midziyo iyi ino nyasa kuona zvemene mene.

Neimweni mikuwo tinoenda kuzvipatara kunoshandisa midziyo inokwanisa kuvheneka zvirwere zvatinenge teizwa panguwa dzakasiyanasiyana.

Kudhaya kwemene vantu vaienda kuchipatara, kunoti vanoenda kunoongororwa maringano nehosha dzavanenge vainadzo, asi kuzvipatara uko vanamazvikokota pane zvidziyo zvavanoshandisa kuti vantu vaongororwe.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinosanga nana mazvikokota vezveutano vatinoti madhokodheya , madhokodheya ava vanoti vheneka ngazi yedu veishandisa midziyo zvakasiyana siya.

Ngekuti muzvibhedhlera mwakadiwe vanhu vane hosha dzakasiyana siyana . Vana madhokodheya vanoshandise midziyo yakasiyana siyana kuti vavheneke vanhu vanenge veirwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unowu ukahambe kuzvipatara unoona kuti zvipatara zvene zviro zvakawanda kana kuti zviro zvekuvheneka kuti zvione hosha dzinonga dziri mu waantu . Zvipatara izvi zvine antu fti anamazvikokota anoshandiramwo.

Muzvibhedhlera mune madhokoteya anoongorora kana kuvheneka hosha dziri paantu aishandisa midziyo inoenderana nekuti muntu unenge une hosha yakadini

Zvanyamashi unoyu tinoona kuti muzvibhleya umo maane midziyo yakasiyana siyana iyi midziyo inoita kuti muntu avhenekwe ngazi yake uye awonekwe kuti ane hosha iri ingadai yeimutambudza

Kira kwedu atikwanisi kuona kuti mundu uyu unorwara ngehosha ere, asi madhogodhera ane midziyo yanoshandisa kuti varingira kana kuti vavheneke zvirwere zvingadai zveyinetse mundu panguva yona iyoyo.

Ukaenda kuzvipatara kwemene mene unosvika madhokodheya okuvheneke ngazi yako asi kuti vavheneke ngazi yako vanenge vane zvimuchini kana kuti midziyo dzavanoshandisa kuti muntu akwanise kuvhenekwa.

Ukaenda kuzvibhedhleya ana mazvikokota kana kuti madhokodheya vanoita zvekuti uvhenekwe ngazi yako vasati vakurapa izvi zvinoita kuti vakwanise kuona kuti ngazi yako yakachena ere kana kuti aizi vazoona kurapa hosha yacho.

Nekuti ngondo inotya kuti muntu aende kuchipatara asi nyika inokurudzira muntu aende kunovhenekwa ngazi yake kuti aonekwe hosha dzanenge achinzwa kuti dzirapike nguva iripo.

Kune hosha dzisingaoneki nemadziso edu asi hosha idzi dzinoda kuvhenekwa kubudzikidza ngezvidziyo zvatinoona kuzvibhehleya. Ukaenda kuzvibhehleya midziyo idzi dzinoshandiswa nemadhokodheya kuti dzione kuti ingadai iri hosha iri iripauri.

Kuzvibhehleya kune zvidziyo zvakawanda zvemandorokwati uye zvidziyo izvi zvinoshanda kuvheneka kuti muntu ungadai eirwara ngehosha yakadini uye muntu ungakwanisa kupona zvakadini

Zvibhedhleya ukarwara ngehosha kana kuti makumbo akapanda vana mazvikokota vezveutano anokutsvakire zvekuti nyama dzako dzisapanda uye muzvipatara mune midziyo yekuti ukwanise kushanda weirwadziwa.

Ngekuti zvibhedhleya zvadira ngenyika yeshe tinokurudzirwa kuti tikaenda kuchibhedhleya tinoona mafhokodheya tivhenekwe ngazi yedu madhokodheya akaone kuti hosha yakakura vanosise kukupe mubhedha wekuti uwate weiirwapwa pa pona apapo .

Vakororo nemhandara kana kuti vanahurwani vanosise kuende kuzvipatara kunovhenekwa ngazi dzavo nekuti kuzvipatara kwane midziyo inoita mishando iyi.

Karetu karetu vantu vayienda kuzvipatara kuno vhenekwa pamusoro pehosha asi kuti avhenekwe ndivana madhokodheya madhokodheya anenge ane mudziyo inovheneka.

Ukapinda muzvibhedhlera unosangana nemadhokodheya .Madhokodheya ayayaakakuona kuti une hosha yakakura uye hosha yakutambudza zvemene mene vanosisa kukupa mubhedha kuti uwatire muzvibhedhlera.

Zvirokwazvo kuzvibhedhlera kune madhokodheya anoshandisa zvidziyo zvakasiyana siyana kuti varape hosha zvidziyo izvi zvinoita kuti vanyatse kusvika pavanenge veida.

Zvemene mene muzvibhedhleya mazuwa anaya atakurarama anyamashi munoonekwe mudziyo yakasiyana siyana kuti muntu achanisika achivhenekwa ngengazi yakwe kuti ungadai ane hosha yakadini.

Mitombo yaayo mazuwa ano inosisa kubetsera vantu, uye inoshanda zvakanyanya. Mitombo iyi inenge yakasiyana. Kune mitombo inoita zvekuzorwa, kune mitombo inoita zvekumwiwa koita mitombo inoita zvekubairwa.

Mitombo yamazuva anawa kune yekuti unodzurudzuta panyama dzako kuti marwadzo aeme uye kune mitombo yekuti unoita zvekuimwa ngemvura imweni mitombo unoita zvekubairwa marwadzo aeme.

Kune mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana imwe mitombo inoshanda kuuraya makonye anenge ari mundani. Ngendaa yekuti makonye aya anenge eipanda mundani, mutombo uyu unosise kuuraya makonye.

Mitombo yaayo mazuwa anaya imwe inotorwa zuwa ngezuwa kubudikidza ngekumwiwa imwe inotorwa ngemikuwo dzakasiyana siyana zvichisiyana ngededa rinenge rine munthu.

Mitombo dzanyamashi dzasiyana nedzepasichigare, idzi mitombo dzinoda vana mazvikokota kuti akunyorere pasi zvinoenderana nezvaunenge wazwa kana kuti zvinoenderana nehosha yako wozopiwa mitombo dzacho.

Mishonga yanyamashi kune dzinorapa ndumure kune dzinorapa majaha chete koita mishonga dzinorapa vana hurwani chete uye mishonga idzi dzinokwanisa kudetsera anhu emazera akasiyana siyana.

Mitombo yanyamashi inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuti imweni unopuwe kuzvipatara kubudikidza ngekuti hosha yaunenge weizwa inenge yakaita maemerei.

Mitombo yakasiyana siyana Inorapa hosha dzakasiyana siyana Uye kungadai kuri kurwadziwa nemundani kana nyama dzeipanda mitombo dzizhinji dzinorapa zvona izvozvo.

Mitombo inorapa zvakasiyana siyana, uye mitombo imwe inote zvekumwiwa, imwe inoyita zvekubayirwa, imwe inozorerwa panenge peyirwadziwa khona apapo.

Dzimwe mitombo dzinoita zvekuzorerwa pangava pagumbo panenge peirwadza panoita zvekuzorerwa mutombo uwowo kuti papore kune awo vasingachakwanisi kuita zvekumwa.

Mazuwano taakuona kuti mushonga dzizhinji dzatinotenga, dzimwe dzacho dzinoda kugara panotontorera kuti dzikwanise kuramba dzeishanda.

Mitombo yaayo mazuva anaya yakanakira pakuti ukazwa marenje ako eirwadza vanokupe mitombo unorape marenje wona awawo arikurwadza uye mushonga uyu unenge weishanda zvemene mene.

Mitombo ya nyamashi iyo tinoona kuti inobetseredza kurapa panenge pei dzimba kana kurapa hosha idzi mitombo idzi dzinosiyana dzimweni dzinoite yeku mwiwa ne mvura dzimwe dzinoita yeku bairwa.

Mushonga yatakuona mazuwa anaya mushonga yakanaka zvikurutu ukaipuwa nevantu vanoziya zvavanoita uye mushonga iyi inonyanye kuwanikwa muzvitoro zvinotengese mishonga.

Mitombo yako mazuvana kazhinji kazhinji inorapa hosha dzakasiyana siyana uye inenge ine mazuva ayinenge yakagurirwa kuti inenge ichishanda.

Mitombo dzinoshandiswe kurape hosha dzakasiyanasiyana ingatei hosha dzinokonzerwahe ngezviro zvakasiyanasiyana mazuwano anaya mitombo vanhu vaakunyanye kutenge mitombo muzvitoro zvinotengese mitombo.

Imwe mitombo inopuva zvichibudikidza nekuti hosha yaunenge uinayo yakaite makurirei, uye mitombo iyi inobetsera kwemazuva manganai mutombo ndomapiirwe ainota muzvipatara.

Mitombo yanyamashi inosiyana kubudikidza ngedenda raunenge uinaro uye mitombo yemazuwa ano inokwanisa kunge uchiitora woita zvekumwa nemvura imwe unoita zvekubaira.

Mitombo inosiyana siyana kune mitombo inopuwa ndumure koite mitombo inopuhwe majaha nemhandara koite mitombo inopuwe anababa nanamai zvichisiyana nekuti mitombo iyi inenge yeida kurapei pamuntu.

Mitombo yamazuva ano yakuwanikwe muzvitoro zvizhinji zvinotengese mitombo uye umwe wacho unoite zvekumwiwa umwe wacho unogone kuita zvekuzorwa, zvichisiyana-siyana ngekuti muntu unenge warwara zvakadini.

Mitombo dzinouya ngenzira dzakasiyana siyana ichisiyana nedenda raunenge wasangana naro uye denda racho rakakura zvakangei mutombo inosisa kudetsera vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti unoitenga kuzvitoro zvemitombo uye mitombo iyi aiurayi asi inorapa hosha Inosisa kugara mumbatso panotondorera nguwa dzeshe.

Mitombo yakanakira kuti inorapa panodzimba muntu chaipo chaipo uye mutombo iyi unosisa kugara panzvimbo inotonhorera kuti ishande zvemene mene nguwa dzeshe

Kudhaya kwemene vanhu vaishandisa mitombo yakasiyana siyana kurapa hosha dzevainga vasikaziyi asi nyamashi unowu tinoona kuti hosha dzaane mitombo dzinozikanwa uye mitombo idzi dzinoshanda.

Zvemene mene mitombo yanyamashi unorapa zvegwinyiso uye Inorapa panopanda mwiri wemuntu chaipo chaipo tinosisa kumwa mitombo semanyorerwe azvinenge zvakaizwa nemadhokodheya.

Igwinyiso kuti mithombo yanyamashi inorapa pona apapo papande nyama dzemuntu uye mitombo iyi yakakoshera pakuti inotengeswa ndiana mazvikokota vanoziya pamusoro pezveutano.

Mitombo yenyamashi, mitombo inoshanda zvema zvirokwati, uye mitombo iyi, inonyaradza panopanda angava matii ese emiiri. Izvi mutombo iyi kuti inyatse kushanda zvemene mene inosise kugara panotonhorera.

Mitombo kana wapiwa nge madhokodheya unosisa kuimwa zuwa ngezuwa kuti ukwanise kurwisa hosha ingadai iripauri uye inosisa kugara pano tonhorera isapishwa mitombo yo.

Zvemenemene mitombo yanyamashi inoshanda zvegwinyiso uye mitombo iyi inenge wanyorerwa ngemadhokodheya kuti irape hosha yaunenge weizwa .Uye hosha iyi inosise kupera ngenguwa dzaunomwe mutombo.

Ngekuti nyama inenge yeipanda ndaa iyi inozokuti muntu upedzisire vakumwa mitombo, uye mitombo yayo mazuva anaya inoita kuti muntu agwinye arumbe-rumbe, kubudikidza ngekumwe mutombo.

Mitombo yanyamashi inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo uye mitombo iyi aungomwi kunge ukumwa mvura asi mitombo iyi unenge wakazwi unosise ngemadhokodheya anenge akukurapa hosha yaukumwira mitombo.

Mitombo yanyamashi yatinoona inosise kurape muntu maererano ngekuti unonga eizwa chiini mukati mwemiri yake kana kuti zvinenge zvapanda ndizvo zvinofana kunge zveirapwa ngemitombo iyi.

Mitombo yanyamashi iyo yatinoona kuti inoshanda zvakasiyana siyana ukanzwa musoro weipanda unosisa kutora mutombo unorape Kupandaa kwesoro izvi zvinokurudzirwa nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi inorapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inokomba kuti inorapa hosha kuburikidza ngekuti muntu anenge einzwa zvakadini.

Mitombo yekare, yayishandiswa kurapa apo nyama dzemuntu dzinenge dziyipanda. Ungave musoro unenge uyipanda, mitombo iyi, ndiyo payino shandiswa kuti irape panopanda.

Ukazwa soro rako reipanda unokurudzirwa kuti usise kuende kuzvibhedhleya kunopuwa mutombo kana mutombo ikashaikwa unonyorerwa magwaro ekuti uende kuzvitoro zvinotengese mutombo unotenga.

Mitombo yanyamashi eya inorapa panodzimba, uye mitombo iyi inokukurudzirwa kuti vantu vamwe zvavanenge vakanyorerwa ngemadhokodheya avo. Uye mitombo iyi inosise kugara panotontorera nguva dzeshe.

Mitombo yemazuva anyamashi, yakanakira pakuti inorapa zvemene mene uye muntu kana akazwa kuti nyama dzake dzinodzimba, unosise kumwe mutombo.

Mitombo yenyamashi inoshanda zvemene-mene uye mitombo iyi kana waishandisa unosise kuti uishandise maererano nezvinenge zvakanyore dhokodheya kuti ushandise zvakadaro, kuti irape hosha yaunenge weizwa.

Mu mizi matino gara tino kurudzirwa kuti tikazwe soro rei panda muntu uno sise kuenda ku chipatara kuti anopowa mutombo uno enderana nekuti zviri kupanda payini uye mutombo uwu uno sise kushanda.

Mitombo yetinoona mumataundi inorapa hosha dzakasiyana siyana kubudzikidza ngekuti muntu unenge wawirwa ngedambudziko rakadini uye mitombo iyi tinoiona kuzvibhohleya zvakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene kuti mitombo dzanyamashi dzinorapa muntu izvo zvinonga zveidzimba panyama dzake chete kana musoro weipanda mitombo idzi dzinorapa musoro chete .

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti inorape zviro zvakasiyana siyana ingave nyama inopanda kana musoro weipanda kana makumbo eipanda mutombo idzodzo unoona zvaunenge weipandiwa ndizvo zvinopora .

Chakanakira mutombo wanyamashi ndechekuti inorapa hosha muntu yavanenge eizwa iye mitombo iyi inosisa kugara panotonhorera kuitira kuti inyatsoshanda zvakanaka.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekare mitombo yanyamashi aichaiti zvekutsiwa uye mutombo yanyamashi atichabvisi makwati kungotora teimwa apo taona tine hosha.

Tikaningira mazuva anyamashi mitombo mizhinji yava kushanda kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inosiso kugara panotondorera kana muti mubhatso memuntu.

Mitombo yakanakira pakuti muntu unorapwe panopanda penyama yako izvi tinozvibonga kakurutu ngekuti madhokodheya akakwanise kuti zvibudirire pajekerere uye zvirape hosha dzinonesa maningi .

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti unoraowa zviro zvinenge zveirwadza pona apapo, kungadai kurikupanda kwemusoro kana kupanda kwemakumbo mutombo wanyamashi unorapa zviro zvona izvozvo zvemene mene.

Mitombo yanyamashi yakanakira pakuti inorape hosha iyo yakakngr ichinesa pamuntu uye mitombo iyi inoita kuti muntu apore kana akayitora.

Ku bhuya gwinyiso re mene mene mitombo ya nyamashi inoda kugara pano tondorera mungava mu mbatso kana kuti painyi asi inofana kugara pano tondorera kuti ishande zvemene mene.

Mazuwa anyamashi ataakurarama, tinoona kuti mitombo yasiyana-siyana, inorape zviro zvaunenge weizwa. Ungave musoro unonga weipanda ,kune mutombo wemusoro unopanda.

Mitombo inosisa kumwiwa maererano nekuti dhokodheya unenge akanyora kana kuti unenge akabhuya kuti chiini pamusoro pemutombo wona uwowo izvi zvakakoshera kuti hosha ikundikane kubudikidza ngekumwe mutombo zvakanaka.

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti kana musoro weipanda mitombo yanyamashi inorapa maererano kuti musoro wako unopanda zvakadini uye inonyaradza kupanda kwesoro unosisa kugara panotondorera.

Mitombo yanyamashi inorapa zvakasiyana siyana ungadai uri musoro unopanda kana kuti ungadai une besha iyi unorapa hunge wapuwa madhokodheya.

Ngekuti mutombo dzinorapa zvirwere zvakasiyana-siyana kanakuti hosha dzakasiyana-siyana. Izvi zvakanakira kuti muntu unosise kurapwa nguva iripo uye muntu unokasire kupora ngekuti ungenge apuwa mutombo chaiwo-chaiwo.

Utano hwepfungwa hunokona kushaishirwa ngekufunga maningi kana muntu awirwa ngedambudziko, kana kuti ngenhamo inoita kuti munhu ashaye utano hwakanaka hwepfungwa.

Kuzvipatara kwatinoona vantu , vaya vanenge vane pfungwa dzisina kunyatsa kusvika chaipo chaipo kunobetserwa vantu kuti vakwanise kuzodzishandira vanorarama neurwere hwakadaro uye vonodzidziswa pasichigare.

Utano hwengondo hwakakosha pakugarisana kwevantu munharaunda. Ngedzimweni nguwa kana nedzimweni mukuwo tinoona kuti ,avo vanenge vasina ngondo dzakanyatsa kusvika chaipoipo, ndivo vayani vanozi vanopenga munharaunda.

Muntu mbune unofanire kunge uchienda kundoongorora zvirwere zvakasiyana -siyana zvatingadai teiziya zvirwere zvingadai weifungidzira kuti uri kuzwa panguwa yona iyoyo.

Muntu ukawa uchizvichengeta zvakanaka zvakakoshera kuti uve nehutano hwepfungwa uye udzivirire kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Kune muntu unofana kuziya kuti unofana kugere vhudzi misi nenguva painokura. Kana kuti panotumbuke vhudzi kuitira kuti utano hwako hurambe hwakanaka, uye ugare hwakachena.

Kune muntu ukava weikone kuzvibata payani unokwanise kuva neutano hwakanaka unokwanise kuva weirwisana nehosha kakurutu kana weikona kuzvibata weiziya kuti unofane kushambe nyara nguwa dzeshe uye unofane kuramba weigara wakachena.

Kuti uwonekuti muntu unozvibatikira zvakanaka here ,uye unozvida here. Tinokurudzirana kuti tikweshane mazino, tikweshe mazino edu nguva nenguva izvo zvinobetseredza kuti tive tinemazino akachena.

Nge umweni mukuwo tino ona kuti kuzvida munhu nje kwakango naka uye kuno detseredza kuti uve ne utano hwe pfungwa uwe ne utano hwe muviri uye uwe ne utano hwekuti usa jairirwa ne hosha.

Kuzviziya semuntu chiro chakakosha uye unowana utsanana. Kana munhu ukazviziya, ukazvikoshesa pachako unokwanisa kuve muntu une utano hwakahlamburika.

Zvemene-mene muntu chaiye-chaiye unofane kuziya maringe nezvehutano hwake, uye muntu haafani kutwa kuti avhenekwe ngazi yake kuti akwanise kurapwa hosha dzanenge anadzo pona apapo.

Igwinyiso remene muntu unofana kunge akachena nguwa nenguwa kuitira kuti asabatwa ngehosha kuti muntu agare akachena unofana kugeza zuwa ngezuwa

Zvinonzi muntu chaiye chaiye anosisa kunge eiziya zviro zvakadai ngeizvi muntu anosisa kunge eikwesha mazino ake misi yeshe kuti agare akachena kuti kwetu uye muntu anosisa kugeza nyara dzake nguwa yeshe.

Unosisa kuziya maringe nekuti utano hwake hwakamira sei izvi zvinodetseredza kuti muntu akone kuzviriritira uye asakurirwa ngehosha dzingadayi dzirimunyika

Ngekuti muntu unosise kunge ane utano nguwa dzeshe, izvi zvinobudikidza kunge muntu eigara eienda kunovhenekwa ngazi yake ngemadhokodheya mukowo mukuwo. Izvi zvakasisira kunge zvakanaka kana muntu eienda kuzvibhadhlera.

Gwinyiso remene-mene kuti muntu chaiye-chaiye wepanyika, unofane kuita eienda kunovhenekwa ropa rake, kuti muntu avhenekwe ngazi azikanwe kuti hosha ingadai ichirarama maari ingaa iri-iri.

Zvirokwazvo tinoti muntu unosisa kuziya maererano ngezvehutano hwake kuti muntu ave ane hutano hwakati hwe . Izvi muntu anofana kufundiswa pamusoro pemhutano kuti azive maererano ngehosha dzingadai dzeimunesa.

Tinoona kuti utano hwemunhu njee hwakasisira kunge muntu eyiziya pamusoro pehutano hwake. Izvi zvakanakira kuti muntu unoziya hosha dzingadai dziri pamwiri wake uye dzingadai dzeibata mwiri wake.

Zvitoro zvinotengese mitombo mumadhorobha zvinenge zveitarisira kuti muntu mbune uuye nemagwaro akanyorwa mishonga yacho inenge yanyorwa ndiana mazvikokota vezveutano.

Kune umweni mukuwo wekuti washaya mutombo kuchipatara anamazvikokota vanokunyorere tsamba yekuti uende kunotsvake mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo, usina tsamba iyi aukwanisi kupuwa mapiritsi aunenge weida kuti uwane rubatsiro

Mitombo inoshaikwe muzvipatara kazhinji-kazhinji ,inozowanikwa iriyo, kuzvitoro zvinotengehwee mitombo ,uye vana chiremba vanonyore tsamba, kuti ukwanise kunyo kutenge mitombo iyona kuzvitoro zvona izvozvo.

Zitoro zvemushonga zvinonyanya kuwanika muma taundi padhuze ngechipatara uye kuti ukwanise kutenga mushonga muzvitoro izvi unofana une pawakanyorerwa naana mazvikokota vezve utano.

Mutombo imwenibisingaoki kuchipatara kweunenga warapwa unokwanisa kundoitsvaka kuzvitoro zvinotengeswe mutombo asi kuzvitoro uku kunotengeswe mushonga chete akurapwi vantu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinonyanya kushandwa ngemuntu unenge ane mapepa ekushanda mwona imwomwo. Kana muntu asina mapepa ekushanda muzvitoro zvinotengese mitombo abvumirwi.

Zvitoro zvinotengese mitombo unorapa zvirwere zvakasiyana siyana dangani. Zvirwere izvona, zvinenge zvawonekwa ndi anachiremba vonyore tsamba yekuti uyende kunotenga mutombo.

Tikaenda mudhorobha tinokwanisa kuenda kunotenge mitombo asi mitombo iyi aioneki muzvitoro zveshe zveshe, inowanike muzvitoro zvinotengese mushonga izvo zvakatenderwe kuti zvitengese mushonga.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo mumataundi zvinovanza kuonekwa padhuze ngechipatara kuti muntu asazonyanye kuneseka kuti abve pachipatara otsvake hee mutombo.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, uku kunotengeswa nana mazvikokota vanenge vakaita zvemitombo idzona uye vana mazvikokota ava vanoerenga pachiphepa chinenge chanyorwa nana mazvikokota vezveutano.

Mitombo yemazuva ano isiri yepasichigare tionihambira kunoitenga kuzvitoro zvemitombo uye mitombo iyi inenge ichida makwati kuti uitenge.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinonyanye kuwanikwa mukati metaundi uye zvitoro izvi unosisira uine magwaro anobva kunamazvikokota kuti upiwe mitombo.

Kumusha kazhinji kazhinji atisangani nezvitoro zvinotengese mishonga asi mumadhorobha unokwanisa kuzviona uye zvinonga zvakawanda zvitoro zvona zvinotengesa mushonga.

Zvitoro zvinotengese mutombo mumataundi zvakasiyana-siyana, uye zvitoro izvi munenge mune antu anoziya nezvemitombo akatozvifundira kuti vazope vantu mitombo inoenderana.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinowanikwe mumatawundi. Zvitoro izvi zvinode kuti muntu awuye ngepaakanyorerwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kumutengesera mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mapirizi zvinowanza kunge zviri padhuze nezvipatara kuitira kuti antu asahamba mumango wakakura kuenda kundotsvaka mutombo kana veimuda.

Tika ningira muma taundi kana kuti mu ndaraunda dzatino gara tino sangana ne zvitoro zvino tengeswe mitombo izvi zvitoro izvi zvinode kuti mundu auye ngema gwaro aka naka anenge abva kuna dhokoteya kuti zvikutengesere mitombo.

Vantu vanoshanda muzvitoro izvo zvinotengese mutùmbo vanosisokutarisira magwaro anobve kumadhokodheya kuti vatengese mitombo iyi kune vantu vanorwara.

Zvitoro zvinotengeswe mutombo zvinosise kuti munhu abudise bhuku raanenge apuwa nemadhokodheya kuchipatara izvi zvinoitirwe kuti muntu arapwe maererano nehosha yake.

Mitombo inomwiwa kuzvipatara inotengwa kuzvitoro zvinotengeswe mitombo . Uye mitombo iyi yakanakira pakuti muntu unoimwa ngekuti unenge wabhiirwa ngemadhokodheya kuti ndoyaunosisa kumwa kuti hosha yako ipere.

Muzvitoro zvinotengese mitombo inowanikwa mudhorobha kana mumatonde madiki kuitira kuti avo vanehosha vaone kuponeswa murimbidzo ndizvo zvitoro.

Mitombo inotengwa kuzvitoro zvinotengeswe mitombo uye zvitoro zvemitombo zvinosisa kunge zviri padhuze mezvibhedhlera kuti muntu asazoneseka kutsvake mitombo yaneenge anyorerwa kuzvibhedhlera.

Zvirokwazvo tinoti zvitoro zvinotengesa mitombo zvinositse kunge zviri padhuze nepadhuze nechibhedhleya kuti vantu vanorwara ngezvakasiyana siyana vakwanise kutsavaka mutombo nguva iripo.

Ngekuti muzvibheheya munenge mabhuya kuti mutombo amuna. Muntu unosisa kunyorerwa magwaro ekuenda kuzvitoro zviyani zvinotengeswa mutombo kuti uenda kunotenga mutombo uye apa panoda kuti muntu ave ane mutuso kuti apuwe mutombo .

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvakawanda wanda mumataundi asi zvinoda kuti muntu auye anemagwaro akanyorwa nana mazvikokota veutano kuti vazotengese mutombo.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinooneka mumataundi uye muzvitoro izvi munoshanda antu anoziya maringe nemitombo iyi kuti vakwanise kurapa hosha inenge yeizwe muntu.

Igwinyiso remene kuti muzvitoro zvinotengeswe mitombo, munosise kunge mune muntu, wakafunda nezvazvo, uye muntu uyu aafani kutengese mutombo uyu, asine kuona phepha rinotaura pamusoro pemitombo yacho inoda kutengwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo mumataunti munosise kuti muntu auye akabata magwaro akakwana kuti dzikwanise kutengese muntu mitombo yaanenge eida kuti awane kupona.

Zvibhedhleya kana zvikashaye mitombo zvinonyore gwaro rekuti muntu unosise kuyende kotsvake mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo izvi zvakanaka maningi ngekuti tinenge tisina nguwa yekushaye mitombo.

Zvikoro zvinotengeswe mitombo, zvinooneka mumathaundi, kunyanya apo padhuze nezvibhedhleya kuti, muntu asazonyanye kuhamba mumango wakakura, eitsvake mitombo.

Zvakakoshera kuti utano huitirwe ungano kuitire kuti vantu vakawanda vaziye maererano nehosha dzinenge dziripo mundau dzakasiyana-siyana, uye vakwanise kudzivirira hosha idzi.

Ngeumweni mukuwo unokwanisa kutopinda mutaundi woona vantu vanenga vakapfeka kana kuti hembe dzakanyorwa zvakafanana vantuuu vona avavo vanenge veidzidzisa vantu maererano nezveurwere kana kuti maererano nezveutano.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti ukapinda mumadhorobha ,kana kuti panharaunda inenge yakaungana vanhu, unokwanisa kusangana nevantu vanenge veiita nezveutano, veidzidzisa vanhu pamaererano nezveutano, maererano nezveutano hwakasiyana-siyana.

Vehutano ngeumweni mukuwo vakaona kuti hosha iyani Yanesa vanounganidza basa kuti vatsanangure pamusoro kana kureketa Pamusoro pedendaro kuti vanorirapa sei.

Chiremba muntu unoona nezveutano hweanhu, neamwe mazuwa akakosha kuti antu eee aende kunoongororwa pamusoro peutano hwavo, kuti vaone kuti ropa ravo richakagwinya ere.

Ngeumweni mukuwo unokwanisa kupinda mutaundi woona antu anenge eiongororwa antu zvirwere mahara uye vanokurudzirwa vantu kuti vaite ongororo mazuva akatererana.

Kuvhenekwa kweutano hwemuntu kwakanakira kuti muntu une hosha iri ingadai yeigara mungazi mwake uye ungadai eimwa mutombo wakadini kuti apone.

Mumiganga munosisira kuita chaunga chinofundira vantu pamaererano neutano wavo izvi zvinoita tidzivirire hosha dzakati kuti.

Kuzvibhedhlera kunoitwa nyaya dzehosha kuti vantu vanodzidziswa maererano ngekuti hosha dzinorapwa sei kana kuti hosha dzinodzivirirwa sei izvi zvakakosha kuti hosha dzikundiwe nguva iripo .

Mundau kana kuti mutaundi munokwanisa kuona vantu vanenge veifundisa vantu pamusoro pezvehutano. Ava vantu ava vanovheneka utano mahara pasina mutuso tinokurudzirwa kuti tiende kovhenekwa.

Zvirokwazvo wemuzvibhedhlera wanoziwa kuti kune vanhu vanotya kuenda kuzvibhedhlera ngeiinda wanoisa zvibhedhlera muma road kuti vantu waavhenekwe pajekekere pasina mutuso.

Ndau dzega dzega vantu vanosise kufundiswa zvakasiyana siyana kuti vakone kuzozviriritira kana vabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Zviro kwazvo vantu vanosise kuti vaone utano pajekerere kubudikidza ngezvipatara kana zvibhehleya zvauya munharaunda mavo kuti vavhenekwe pasina mutuso.

Zviro kwazvo muntu unofane kuziya maererano nezve hosha dzinenge dziri paari uye kuti muntu aziye izvi zvinokombidza kuti unenge akafundiswa ndiana maxvikokota ezveutano.

Mumiganga mwetinogara mazuva eshe, tinosisira kunge tine chitima chinofundisa vantu maringe ngeutano uye maererano nehosha dzingadai dzeinesa vantu mumuganga uwowo.

Zvirokwazvo ndinoti vantu vanosisa kusangana apo pavanenge veifundiswa ngehosha dzingadai dzeinesa mundau yona iyoyo, izvi zvinoita kuti vantu varwe pamusoro pehosha iyoyo nguwa iripo.

Zvinokurudzirwa kuti vantu vega vega vafundiswe maererano ngehosha dzingadai dzeinesa mundaraunda yeshe kana kuti mundaraunda mavanogara izvi zvinokuridzirwa kuti vasazorwiswa ngehosha idzi.

Utano hwakakosha maningi kuvantu tinokurudzirwa kuti tiongororwe utano hwedu nguwa nenguwa.

Ndombi dziziye maererano nezvechibereko zvakakosha maningi sezvo zvinotikombidze kuti ndombi idzi dzinenge dzinezvirwere zvakangeyi. Uye zvinoita kuti ndombi dzidzivirire zvirwere

Madzimayi nendombi zvakakosha kuti vapote veiringirwa chibereko kuti achina utachiwana ere kana hosha ingadayi ichida kukurira kuchibereko kwavo .

Utano hwechibereko chendombi nanahurwani nevakadzi vakuru hwakakosha uhwo hunoita kuti vabetsereke kuti vaongororwe zvirwere nguwa iripo.

Ndombi naanamai vanosisa kuringirwa nguva ngenguva kuti hapana utachiona ungakonzere hosha mukati memwiri mawo .

Tikatarisa mazuwa wataakurarama nyamashi, tinoona kuti utano hwaana urwani hwaakufundiswa kunyangwe kuzvikora. Kunyangwe mumarodhi kuti vakwanise kudetsereka nehutano hunoenderana nechibereko.

Ndombi kana kuti vakadzi vanokurudzirwa kuti varambe veivhenekwa kubudikidza nekuti hosha dzinogare mumwiri mawo, dzivhenekwe nguva iripo isati yakura hosha.

Hutani hwendombi hunofanira kunge hweivhenekwa pajekerere mukuvo nemukuvo dzakasiyana. Kuitira kuti vatariswe kana kuvheneka kuti havana hosha rere ingadai iri pavari.

Mitombo yanyamashi iyo yakasise kunge yeirapa ntombi nevadzimai, yakanakira pakuti madzimai vanorapwa hosha idzo dzisikabatiki kuva majaya.

Zviro kwazo ndinoti vandu kana kuti vakadzi kana kuti ndombi vanofana kuziya maererano ngezveutano hwawo ngekuti pane hosha dzinobate ndombi kana kuti akadzi dzisingabati majaha.

Zvemene mene vantu vakadzi kana kuti ndombi vana hurwani vanosisa kuti vazive maererano nehosha dzinobata pamutumbi dzawo kuti vaone kuti varapwa here nguwa iripo.

Ntombi ne vakadzi dzinosisa kuramba dzeivhenekwa mayererano ngehosha dzingadai dzeivabata uye hosha idzi hadzibati majaha asi dzinobate ntombi chete.

Ndombi nevakadzi vanokurudzirwa kuti vaziye maererano nehosha dzingadayi dzeibata vakadzi kana kuti ndombi uye vanosise kuvhenekwa mukuwo uyo nemukuwo uyo kuti vazoonekwa veirapwa nguwa iripo.

Igwinyiso remene ntombi kana kuti madzimai vanosisa kuti vaziye maererano ngezveutano hwavo uye kuti vaziye kuti hosha dzinobata vantukadzi ngedziri vasise kurapwa mukuwo uchiripo.

Kufundira kwakakwana mumutambo maunenge uchiita unokwanisa kupeisira wane hosha inobudikidza mukuti unenge usina kujaira zviro zvaunenge weita.

Ngendaa yekuti muntu unenge asina kujaira kurumba kazhinji zvinokonzera kuti muntu nyama dzake dzipande izvi zvinozoita kuti muntu azopuwa mutombo kuti nyama dzake dzinyaradzwe.

Kune mitombo inoshandiswa kuantu anoita zvekurumba iyi mitombo imwe yacho inoitwa zvekusvada imweni mitombo inoitwa zvekuzorerwa apo panenge akuwara kana pamurenje panenge akuwara.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mazuwano kwane mitombo dzakasiyana siyana uye mitombo inobudikidza ngekuti denda racho rakaite ekudini uye mitombo iyi yakakoshera pakuti inobetseredza kurwise hosha dzingadai dziri pa muntu.

Mitombo yakakoshera kuti inoemedza panopanda nyama dzemunhu kana panopanda hosha iri pamuntu izvi ukamwa mitombo zvinopera.

Kana muntu usine kujaira kurumba akarumba akakuvara unopuve mutombo vekudzodze pamarenje ake kuti akanise kupora nguva iripo. Izvi zvakanaka ngekuti mitombo iyi inoshanda zvemene-mene.

Muntu akarumba kana asizi kuzvijaira nguva dzimweni unokwanisa kubatwa ngehosha. Saka unofana kupuwa mutombo wekuti azororore paanenge arwadziwa kana padzimba nyama yake.

Kuongororwa kwedenda kwakakoshera kuti tinokwanisa kuziya denda risati rakura uye kuzotora mitombo richiri kurapika izvi zvakakoshera kuti muntu unogara weiziya utano hwako.

Mitombo dzatinopuwa kuzvipatara dzimwe dzacho dzinenga dzaonekwa kuburikidza nezvikwanisiro zvinovheneka mumwiri mwedu kuti zvione hosha yatinenge teizwa.

Kubudikidza ngenyika yatakurarama mazuwa ano, mukuwo wachinja takukwanisa kunge tinemidziyo yatinoona kuzvipatara dzinovheneka hosha dzakasiyana-siyana.

Mutombo yekudhaya yaionekwe mundau yakasiyana siyana. Dzimwe taidziona mumagwasha uye mumagwasha ndimo mainyanya kuoneke mitombo. Mitombo iyi yaidetseredza kurapa.

Mitombo yekare yaikwaniswa kuiswe pabanze pemhatso kuitire kuti munhu akarwadziwa ngehosha ikwanise kuoneka nguva iripo, uye vantu vakuru ndivo vainyanya kuziya ngezvazvo.

Mitombo yayiwanikwe mumagwasha. Vana sekuru kana vanambuya vayiyende kunochere mitombo, mumagwasha kana kuti kuwuya nadzo pamhatso, vosima pona apapo pamhatso kuti izokasire kuwoneka munguwa yayidiwa.

Mitombo dzepashi chigare idzo dzaiita zvekutsirwa kana kutora mashakani emuti kana kuti makwati tainyanya kudziona kumakwasha ekuChipinge.

Mitombo yekare vamweni vaiita zvekutoisima pamhatso kuti vakasike kubetsereka apo pavanenga vawirwa ngedenda uye mitombo idzi dzaiyi dzisina zvimwe zvikonero zvinokonzera hosha .

Eya!, antu ekare ndombi ,nemajaha anasekuru , nanambuya vaishandise mitombo idzo dzavaikwanise kuise pabanzi peberere ravo, kuti vazvirape uye izvi zvaiya zvisina mutuso.

Mitombo yekareti iyo yaishandiswa ndiana sekuru kana kuti ana mbuya. Yaishanda zvemene-mene kurapa panodzimba kana kuti panopanda penyama dzedu, uye mitombo iyi yainge isina mutuso kuti uivane.

Ana sekuru ekudaya, nanambuya ekudaya ayinde mumagwasha kuti ayinde kotsvake mutombo. Mutombo idzi dzayishandiswe kurape hosha dzakasiyana siyana. Iye mitombo idzi, dzayishanda zvemene mene.

Mitombo yekaretu yaikone kusimwa pabanze pemizi kuti muntu akawirwa ngehosha arapike nguwa iripo. Izvi zvaibetseredza kuti muntu akasire kupona.

Mitombo yekaretu yaiya yakanakira pakuti yairape hosha dzakasiyana siyana kuburikidza ngekuti hosha iyi inenge yakakura sei, mitombo iyi yaishandiswa nemunhu weshe wekaretu.

Mitombo yekaretu iyo yaioneke mumagwasha yaikona kuiswa pamhatso kuti muntu azokasire kukuma nguva yaangenge avirwa ngehosha. Kana nguva iyo miviri painopanda.

Tinoringira kuti mitombo yekare yainge ichikwanise kusimwa pantaraunda petinogara yatinogara uye mutombo iyi yainge isingatengeswi mitombo iyi yaishanda zvemenemene kurape hosha.

Mitombo yepashi chigarei ichiri kushanda mazuwa anaya asi mazuwa anaya vantu avachanyanyi kuishandisa ngekuti avachanyanyi kuziya kuti miti dzaicherwa midzi dzachona ndedziri avachanasi kuziya kuti makwati aicherwa acho ndeari.

Pashi chigare pedu pashi pacharohwa ngenyundo vakuru vaishandise mitombo kunyanya nyanya, mitombo iyo inooneka mushango kurapa zvirwere zvaka siyana siyana.

Mitombo yepasi chigare iyo yaishandise kurapa hosha yaishandiswahe kurapa varumbwana chaivo vairwara ngebande repamusoro. Kana vanorwara ngemundani yairapa zveshe.

Mitombo imweni yaiite ekukuyiwa kuti muntu akwanise kuzoite kunge unobheme bute. Imweni yaiite ekuiswe mumvura yoita zvekumwiwa, asi ingori mitombo inorapa hosha.

Vanambuya nanasekuru vedu kazhinji, vaisime mishonga pakanyi, asi taizoona kuti mushonga musi weunenge wawirwa nedenda pamuzipo, ndipo petaizoona veidzipura-dzipura votanga kurapa nhenda ndirona.

Zvakanakira mitombo yekaretu yaibata peshe-peshe pano dzimba mumativi eshe emwiri dzedu. Izvi zvaiitire kuti mitombo idzi dzaii dzakachipa kana vaidzitora pasina mutuso, uye dzaishanda.

Mitombo yekaretu kana kuti mitombo yekudhaya yaizikanwa ndiana sekuru vana sekuru kana vana mbuya vaiende kotsa mutombo iyi dzingadai dziri midzi kana mashakani kana makwati vomakwatisa kuti vape vanthu vane hosha.

Muntu kana abatwa ngebesha waikurudzirwa kuti amwe mashakani emuti dzekare izvi zviite kuti hosha iyi ipere ngekuti mitombo iyi yairapa kakurutu.

Mishonga yekare, iyo yaishandiswa ndianagodobori kana kuti varapi vaizikanwa munharaunda vaikwanisa kushandisa mashakani kuti varape uye vashandise kuvanthu.

Mitombo yakasiyana siyana kare kwedu yaita zvekucherwa pashi iri nzinde, imweni ayiya mashakani ,imweni ayiya makwati emuti.

Mitombo dzekaretu dzaishandiswa ndiana sekuru kurapa arumbwana majaha kana mhandara chembere nana sekuru vantu vekare vaiziva kutsvake mushonga uyu mumagwasha.

Mitombo yepashichigare iyo yataishandisa kare inosanganisire midzi mashakani kana kuti makwande emiti.

Mitombo yekaretu, kana kuti ichashanda nyamashi, mitombo iyi yaiita zvekucherwa. Kucherwa kubve kunzinde kana kumakwati emiti dzakasiyana-siyana uye ichirapa zvakasiyana-siyana.

Mitombo yepashi chigare yairapa zvemene mene uye zvaunga zvakachipa kwemene mene izvi zvaitwa ndivana sekuru kana ana mbuya ekare.

Pasi chigare ana sekuru edu nana mbuya edu aitirapa kubudikidza nge miti dzavaiona mu makwasha uye vaiti mwise kana mvura inenge yaka sanganiswa ne mashakani kuti tioneke ticha pora.

Mishonga dzepashi chigare mizhinji dzaishandiswa nanagodobori uye nevanhu vanoziya mushonga yakhona saka kuti upuwe mushonga uyu waisise kuenda kunagodobori unokupe mushonga.

Mitombo dzekare yaioneke mumagwasha uye mitombo iyi yainyanya kuzikwanwa ndiana godobori ndoovaiziya maererano nezvayo. Vaitore midzi vopa vantu kuti vapore kana kutore makwati womatswanda kuti vape muntu.

Mitombo yepashi chigare kazhinji kazvinji yaivanika mumagwasha. Vaiziya vezvazvo vaienda kunotsvaka mutombo mumagwasha veiita zvekuchera kana kutsa.

Mitombo yaicherwa mumakwasha yairape hosha dzakasiyana siyana kubudikidza ngekuti muntu urikuzwa hosha yakadini uye izvi zvaiitwa ndianamazvikokota kana kuti n'anga dzemuganga.

Mutombo yekaretu iyo yaitsiwa mumagwasha yaitorerwa mashakani mashakaniwo aiswa mumvura yokwatiswa munhu omwa otopona kuhosha yanenge achizwa.

Zvirokwazvo tinoti vantu vekudhaya vaienda kumagwasha kunotsvake mutombo yairape zvintu zvakasiyana siyana uye mitombo iyi yaishanda zvemene mene kurape hosha .

Mitombo yaienda kunocherwa kugwasha ngekuti yaiya mitombo yekaretu. Mitombo iyi vantu vaikwanise kutse midzi kuti vagadzire mutombo kana kuti mashakani vomaise mumvura yokwatiswa kusvika yaita pevaida.

Mitombo ye karetu iyo yataiona muma gwasha yaite ku miwa ma shakani ayo kana kubvite nzinde dzayo muntu otopuwa otomwa yotorape hosha inenge yeizwa muntu.

Mitombo yekaretu yaishandiswa ndiana sekuru nanambuya edu kudhayako kuti vakwanise kurapa hosha dzainesa maningi asi mitombo idzi dzaibaarapa zvegwinyiso.

Mitombo yekaretu yaiita zvekutsiwa kana kumwa mashakani kana kukuma makwati emuti izvi zvaiita kuti vanthu vekare vadziirire hosha dzingadei dziripo mundau.

Zvirokwazvo vantu vekudhara vaikwanise kutore mbiti voiise pamhatso kuti mbiti iyi izova iri mitombo yemangwani, uye mbiti iyi yaishandiswe kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo inowanikwa mumagwasha iyo yaishandiswa ngevantu vekaretu yaishanda kubudikidza ngekuti watsenge midzi ere kana wakwatisa mashakani acho ichirape hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya iyo yaishandiswa ndiyana sekuru edu yainge yakanaka pakuti yaiye isina muthuso wayaida kuti ukwanise kushandisa uye mitombo iyi yairapa zvemenemene peshe panodzimba panyama yedu.

Zvemene-mene mishonga yekaretu yaishanda zvegwinyiso kuti iyo mishonga iyo yaicherwa mumakwasha kuti vantu vapone uye yaiye isingabhadharwi mutuso kuti muntu amwe.

Mumakanyi mune mitombo yaishandiswa ndianasekuru iyo yavaitsa, vatsa vaipe vanhu kuti vatsenge kuti varape hosha. Izvi zvaishanda kana une hosha iri kurapwa.

Mitombo yekudhaya kwemene vaienda mugwasha vonokuma mashakani avo, vouya vomakwatisa, vamakwatisa vomwa, kuitire kuti varape hosha, dzingadai dzeinesa.

Mumizi matinogara tinoona mitombo yakasiyana siyana mumizi umu zvakanakira kuti muntu akasangana nehosha anokasira kuponeswa kubudikidza nemitombo dzekare dzinemge dziri pamizi.

Mitombo yekaretu iyo yaitsiwa mumagwasha yaitorwe midzi kuti muntu aise mumvura kuti amwe kana kuti muntu waitsenga midzi dzacho pasina mbura yekumwa ndiyo.

Mitombo yekaretu yaitsvakwa neantu anoziya mitombo idzi. Yaite ekutsvakwa mumagwasha kuti muntu oite kutsvake midzi kana kutsvake mashakani omakuma omakwatisa kuitira kuti vaone kurape hosha.